ɖekakpi gbogbó aɖewo ƒo woɖokui nu ƒu le woƒe dukɔ ƒe aflaga ɖe dzi wó dometɔ aɖewo de kplɔ̃ kɔkɔ aɖe dzi dó wóƒe flaga ɖe dzi boboobo

Ɖekakpui sedzimawɔla aɖewo. Ame siwo ku na sika le bebe mia gblẽ naanyigba kple tɔsisiwo, woƒo wo nu ƒu tsɔ mɔ wo kpakple woƒe dɔwɔnuwo le edɔ wɔm le anyigba dzi

Afi ya nye ekpegbaƒe ƒe dɔwɔƒe, ŋutsu aɖewo kple ɖevi aɖe le afi sia, eɖvia, elé hama ɖe asi, ame aɖe kɔ kpe gã aɖe vɛ nɛ be wògbɛ.

Afi sia nye Fransetɔwo ƒe anyikpe kɔkɔ si wotu ɖe woƒe dume eye woyɔnɛ be Yifel tower, ameŋukusitsalawo ƒoƒu ɖe eŋu le ekpɔm.

Tɔsisi gã aɖe to edua aɖe me. Wotɔ tɔdziŋu vovovowo eyi yevuwo yɔna be yɔtsi la ɖe tɔsisi aɖe to le atia ɖe te le du mame.

Woɖa abladzokɔ, wotu eteidzesi eye wode ami, woɖa koklozi woame etɔ̃ kple wofli akpa kɔ kɔ ɖe exa le eŋegba me.

Afɔku aɖe dzɔ ɖe eŋuvi eve wo dome. Ame aɖewo lia eŋuawo dzi le agbagba dzem be yewɔa ɖe eme nɔ la wo. Kpovitɔ aɖewo hã tɔ ɖe anyi le ŋugblẽ dem.

Nyɔnu sikadila aɖewo ge ɖe eba me le sika dim. Wole rɔbagbawo kple etrɛ gãwo ɖe asi kɔ le dɔ wɔm. Ŋutsu aɖewo hã tsi tre ɖe wo gbɔ.

Zimbabwetɔwo ƒe dziɖula, Robert Mogabi, eɖe eƒe afɔɖaŋu le aleke wòƒona abo ŋu kɔ do dzidzɔ na ame yio kplɔe ɖo.

Woɖo kapeti ɖe xɔ aɖe si me tititi kplɔ sue aɖe le eye ame ene aɖewo nɔ anyi ɖe eŋu, wo dometɔ ɖeka lé agbalẽ ɖe asi, etɔ̃ mamleawo le dze ɖom.

Wodzra dzodoƒe sia ɖo kple gazikpuiwo, asiklɔƒewo, nudzraɖoteƒe si wolé ɖe gli ŋuti, nuɖagatiwo kple nuɖanuwo.

Ŋutsu gaŋkuidola aɖe le nu fiam ɖevi aɖe kple ɖeviwo kple nusrɔ̃nu vovovo si wokɔ ɖe xɔ aɖe me la.

Ɖekakpuiwo kple ametsistiwo ɖevia ɖewo hã le wome, wonye ame siwo kuna sika le madzemadzenyenye dzi, woyɔna wo be galamsey, woƒo wo nu ƒu be yewoadze dɔ gɔme.

Asinudɔwɔla aɖe si tsi eƒe dɔwɔwɔwo ɖe egli ŋuti tsyɔ akɔ eye wòtsɔ aŋɔ vovovowo le atsyɔ ɖom na eƒe nulɔlɔwo.

Wo do afɔkpa vovovowo ɖe asi. Afɔkpawo nye nyɔnuwo ƒe afɔkpa dodo. Wotsɔ dzonu kɔwɔ nɔnɔnetata vovovowo ɖe afɔkpawo dzi.

Aƒenɔ aɖe kple eƒe ƒometɔwo wodro akutu gba ɖe ta. Wodo go amenyanyɛ aɖe. Wotɔ ɖe eŋu eye wo le edze ɖom.

Ɖekakpui sika ku la aɖewo, wo le sika kum. Wole dɔwɔnu vovovowo ɖe asi. Pik axewo, kodziwo kpakple agbewo kɔ le ɖɔa wɔm.